Nyɔnu sia tsɔ naɖe le via ƒe nume de ke evia ŋutsuvitɔ bubu ya le aƒetɔ aɖe si do awu dzi kple kuku dzi eye eƒe kleke hã le dzi la ƒe aba dzi.

Atikutsetse geɖewo le asi sia me eye nyɔnu geɖewo hã le woƒe agbawo gbɔ. Nyɔnu sia si do dzonu ɖe kɔmɔ eye wobla ta kple taku dzɛ̃ la le adzɔge kpɔm le agba ƒe axadzi.

Ŋutsuvi siwo tsɔ ati tsɔ wɔ ŋu la, le mɔdodo aɖe dzi eye wole ŋu la tutum, ame etɔ̃ nɔ ŋu la me eye ame tɔ̃ bubu ya wonɔ ŋu la godo ke ame aɖewo le adzɔge hele wo kpɔm.

Edu nyui aɖe kple eƒe ablɔwo le dzedzem, ati geɖewo le mɔto eye ŋu geɖewo hã tɔ ɖe exɔ nyui aɖewo ƒe ŋkume, xɔ bubuwo le xɔa ƒe megbe.

Aƒenɔ sia nye tugbewofia. Eɖɔ ga kuku eye wodo abɔ ɖe dzi. Aƒetɔ aɖe le mɔƒonu le eƒe megbe eye nyɔnu bubu hã si do dzonu la be yeatsɔ agbalẽ aɖe nɛ. Ame bubuwo le adzɔge le nyɔnu sia kpɔm.

Ŋutsuvi eve tiɖe ʋu aɖe si ʋɔtru mele megbe na o la ƒe megbe ke ame aɖewo ya wole ʋuame, ʋu sia le mɔƒomea he yina ŋutsuvi sia ɖeka ɖɔ gankui

Ŋutsu aɖe si le domedome na nyɔnu eve. Bubu siwo le agba ŋem la le ŋuƒola ɖewo ƒe ŋgɔgbe. Ʋeɖula siawo le afɔkpowo eye wole ʋe ɖum.

Le teƒe gbadzaa aɖe si, ati dama aɖewo le la, eŋu aɖewo le teƒe ma, nyɔnuwo aɖewo le eŋua ƒe ŋgɔ, nyɔnu siawo ɖɔ kukuwo eye wo tsɔ woƒe agbawo ɖe taa, nyɔnu aɖewo ya tsɔ woƒe viwo ɖe megbe.

Ʋeɖula aɖe siwo le atsyɔ̃ɖoɖo vovovowo me kple míaƒe kentevɔwo la le ʋe ɖum. Wole afɔkpo, eye dzonu le woƒe kɔwo. Nukpɔlawo le adzɔge le nu kpɔm le nu kom na wo.

Le xɔ kɔkɔ aɖe si wotu la ƒe ŋgɔ la ame meme aɖe siwo le klo dzi eye wolé kpẽ ɖe nu la le tsi aɖe ƒe ŋkume, atiwo ƒoxla teƒea.

Nyɔnuwo le baa me hele baa kɔm ɖe woƒe agbawo me. ke nyɔnua ɖeka yaa le tsitre ɖe adzɔge kple evia sue si le amama. Ŋutsu susuewo le adzɔge le wo kpɔm.

ameha gãɖewo siwó le wóƒɛ avɔhiwo mɛ la le afɔkpo eye amewo le wokpɔm le adzɔge aƒetɔ ɖeka tsɔ nane ɖe ta si amagbewo le eme ame bubuwo le xɛxɛte le wókpɔm

Le xɔ ʋii sia me la ŋkuŋuŋutsileƒe kple afɔdzi si ƒe dzedzeme le ʋee la le xɔ sia me. Akaɖi si wotsi ɖe yame hã le xɔ sia me eye ahũhɔ̃e ha le xɔ sia me.

Nyɔnu ʋeɖula aɖewo siwo tsɔ enu ʋe bla ta la le fli tɔxɛ aɖe me eye wole ʋe aɖe tɔgbe ɖum, wo katã wole anyigba kpɔm, ke nukpɔla mamlɛwo ya le woƒe megbe le wo kpɔm.

Yevo ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe eƒe sɔ dzi. Elé atizɔti kple gago ɖe asi. Gbedamawo le eƒe megbe. Eye eƒe ɖusimela, tovi sue aɖe si atitsogã le edzi la le afi ma

Ameɖewo le mɔ kɔkɔ aɖe ƒe ŋgɔ, ɖewo le foto ɖem mɔ kɔkɔ sia, ɖewo hã wolé wo nɔewo ɖe asi, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa.

Nyɔnu kple ŋutsu ʋeɖula aɖewo le fli tɔxe aɖe me, eye wo katã wodo woƒe nuɖusibɔwo ɖe ŋgɔgbe, wole avɔwuwo me eye wole atsyia tɔxɛ aɖe me, nyɔnu ŋgɔgbe tɔ ya ɖo nukomo.

Ɖevi atɔ̃ aɖe siwo le keke aɖe gbɔ la le teƒe aɖe gbɔ kpɔm, ke ɖevi eve susue ya le fe fem kple keke la eye wokɔ woƒe asiwo ɖe keke la dzi.

Aƒegãa aɖe si ƒe amadedee nye aŋutiɖiɖi la le etsia ɖe ƒe megbe. Etsi sia me yɔ fũu kple ɖekakpui kple ɖetugbuiwo. Wole dzimekpo eye wole tsia lem. Ame aɖewo le zɔzɔm le tsia me ke ɖewo mlɔ anyi ɖe tsia me.

Ame aɖewo le avɔgbawo gbɔ le asime, kea me aɖewo hã tsɔ woƒe agbawo ɖe ta le tsatsam to asia me, eye avɔgbawo le ɖoɖo nyuitɔ aɖe me, amewo le dzram ɖewo le nu ƒlem.

Fefeŋuƒola aɖewo le ƒuta eye woɖo woƒe ŋuwo. Wo katã wole awu tɔxe aɖewo me. Ke ŋuƒola ɖeka ɖe nɔ anyi eye wodo awu dze. Ele ati ɖe asi. Amewo le ƒua me le woƒe megbe.

Aƒenɔ aɖe kple ɖevi sɔe aɖe, wole kplɔ aɖe ŋu, fefenu vovovvowo le kplɔa dzi eye aƒenɔa le nane fiam ɖevia kple fefenuawo wo dometɔ ɖeka.

Aƒetɔ aɖe kple eƒe dɔwɔhati wole woƒe gakpo gbɔ le dɔ wɔm. Aƒetɔa ŋutɔ nɔ anyi eye ɖeka tsi atsitre ɖe egbɔ ke etɔ susɔewo le adzɔge le wokpɔm.

Eŋu aɖe si wokɔkuna anyigba la le eke lɔm ɖe ŋu bubu me ame aɖewo le eŋua me eye ɖewo hã le adzɔ ge eye ave aɖe le teƒe ya wole ekea lɔm le. Ame aɖewo le ŋuame eye ɖewo le xexi te le anyigba.

nyɔŋu aɖe si ƒo ɖa eye wodó awu dzɛ̃ kple atalegbe la tsyɔ anyi ɖe kese aɖewo gbɔ kesea ɖeka líe nyɔŋuɔ ƒe abɔdzi ke kese mamliawo ya le gbɔ kese aɖewo ya wóle adzɔge le nyɔŋua kpɔm

Dekɔnutɔ aɖewo si do awuʋe ɖe dzi eye dzonu le kɔme kple alɔnu na la, wole teƒe aɖe eye woƒe nunɔnɔla tsɔ ahatukpa ɖe asi eye wòtsɔ ati aɖe hã ɖe asi.

Nyɔnuvi aɖe si ƒo ɖa eye woɖɔ kuku yibɔ eye wodo awu yibɔ la tɔ ɖe gasɔ dzi. Ame geɖewo tsɔ agbawo le gasɔtɔ ƒe megbe eye ame aɖe hã tso eme va yina.

ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo dze ŋgɔ wo nɔewo le dze ɖom nyɔŋua ɖeka tsitre eye wó wɔ asi. abe naɖe me ɖem wóle nawo ene ke ŋutsua ɖeka ya ɖa'si glã eye woɖɔ nɔkomò henɔ nukpɔm

Ame geɖewo ɖo woƒe akpa gbawo, eye ame geɖewo tsɔ xexi bu woƒe agbawo dzi, ke aƒetɔ aɖe si do awu abe gbadagba ene la tɔ ɖe agba gbɔ be yeaƒle nane le ame bubu si.

Ŋutsu kple nyɔnu siwo nye fefewɔʋeɖulawo la le ʋe tɔxe aɖe ɖum. Wo katã wodo woƒe miafɔwo ɖe dzi. Ŋuƒola le woƒe megbe eye ɖewo le nu kom. Ʋeɖula ɖewo hã wole nu kom.

Ame aɖe siwo do awu hee eye wodo asiwuiwo, eye wobla woƒe ŋɔtiwo la te keke aɖe yina, woƒe dzedze me la abe dɔnɔdzikpɔlawo ene, amehã gã aɖewo le woƒe megbewo.

Ŋutsu aɖe si le mɔdzi la bla atikutsɖtsɛ gbogbo aɖe ɖe eƒe mɔ dzi. Eɖɔ kuku hã eye ŋu geɖewo le mɔ dodoa dzi. Ŋutsua ŋutɔ nɔ ŋgɔ na voawo.

Ŋutsu kple nyɔnu siwo nye dekɔnufefewɔha la wodo woƒe flagawo ɖe dzi. Wo le afɔkpo kple dzime kpo. Ŋutsu aɖewo ya wode dzonu kɔ me ke gbadagbawo le wo gbɔ le wo kpɔm.

Ame ene nɔ kplɔ̃ ŋu. Ŋutsu eve kple nyɔnu eve. Ŋutsua ɖeka kè agbalẽ eye wòɖɔ gaŋkui hele nane xlẽ. Ke ŋutsu evelia ya le nyɔnu eveawo ƒe domedome. Eye wòle nane me ɖem na nyɔnu evelia.

Aƒenɔ aɖe sib la ta eye eƒe aɖuwo le dzedzem la dze ŋgɔ aŋutidzrala etɔ̃ aɖewo, aŋutitɔ gbãtɔ tsɔ evia ɖe megbe, evelia ya metsɔ vi o, eye etɔ̃lia ya nye ɖevi sue ko, wo katã wole afɔkpo eye wole mɔdodo la xa.

Ŋutsu aɖewo tɔ ɖe ba me eye wole bala kum kple wiƒe abakawo, kea me eve ya le xɖxi te eye wole nu kpɔm le adzɔ ge. Ŋutsu siawo le dzime kpo wo.

Eŋu ʋi kple ŋu dzɛ aɖe kpɔ afɔku le mɔdodo aɖe ƒe titina. Ame aɖewo le adzɔge le nusia kpɔm. aƒetɔ aɖe le ŋɔti le adzɔge le nu kpɔm.

Zikpui yibɔe si wo ɖo ɖe fli aɖe me la le xɔ aɖe me eye nɔnɔme tata vovovowo le glia nu le xɔ la me

Dokula aɖewo le do kum eye ame aɖewo hã wolɔ̃ gba si woku la ɖe woƒe gagbawo kple woƒe aŋegbawo me. Ame aɖewo tsa atsitre. Ame aɖewo ya le dɔ wɔm.

Kɔmpuita geɖewo le kplɔdzi eye ame geɖewo le kɔmpuita la wo ƒe megbe wo agbalẽwo kple tsinokplu ha le kplɔadzi eye amewo ƒe dzedzeme le abe yevu ene

Nyɔnu vovovo siwo bla ta kple woƒe avɔwuwo la le teƒe aɖe. Wo katã wole teƒe aɖe kpɔm. ke nyɔnua ɖeka yaa le afi sia me ko kpɔm.

Dziƒoxɔ nyui aɖe siwo tu eye eƒe amadede le ʋie eye woƒe kantsiwo le dzɛ la, le ɖoɖo nyuie tɔ aɖe me. Ati geɖewo yɔ teƒe eye teƒea yɔ fuu kple ŋuwo le ɖoɖo nyuie tɔ aɖe me

Le kplɔ̃ yibɔ aɖe dzi la, kɔmpiutawo kple tsinokpluu ʋee si me nane le la le kplɔ̃a dzi. Agbalẽ kple nuŋlɔtiwo le kplɔ̃a dzi eye ama ɖe ɖe asi le dzedzem.

Ɖevi sue aɖe si lé fefenu ɖe asi la le tsi tre ɖe ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe siwo da asi ɖe kɔme na wo nɔewo hele nu kom la ƒe titina. Ŋutsu sia kple nyɔnu sia wonɔ anyi. Eye ati nyuie aɖe le woƒe megbe.

Amewo le fli tɔxɛ aɖe me eye ɖe sis ɖe yina teƒe ya woyina, wotsɔ woƒe agbawo ɖe woƒe ŋgɔgbewo eye wole fli tɔxɛ aɖe me, amewo le ŋgɔ ke ɖewo le woƒe megbewo.

Atidama aɖe le xɔ aɖe ƒe axadzi. Ke le xɔa me la, atsyɔ̃ɖonu vovovowo le ɔz me. Zikpi kple kplɔ̃ wole xɔa ƒe titina eye kplu eve le xɔ sia dzi.

Ame aɖewo si wole adzɔgɛ hele ŋu aɖe siwo kpɔ afɔku kpɔm. Ŋu siawo ƒe dzedze me meganya kpɔ kple ŋku kura o elabena woŋlɔ̃ ale gbegbe.

Ɣeɖula aɖewo le flime aɖe me wo katã wodo dzonu eye wotsɔ nu ɣiwo titiɖe woƒe akɔtawo amewo le adzɔge le wokpɔm wole atsyɔɖoɖo tɔxɛwo me

Le mɔ gã dodo aɖe to, si ŋu siwo le yiyim la to mia me ke siwo gbɔgbɔm la to ɖusi me la ƒe titina la, ŋu siwo kpɔ afɔkuwo le woƒe titina eye woƒe teƒe si wogblẽ la wole afi ma.

Nyɔnu aɖe si tsɔ ŋɔtibunu la bu ŋɔti la klɔ asi kple adzlẽ eye ame bubuwo le ekpɔm ale si wòle asia klɔm kple adzalẽ lae. Wo katã woɖo ŋɔtibunua.

nyɔnuviwo siwo nye fefeɣeɖulawo la do woƒe awu tɔxɛwo bla woƒe tawo wosa nanewo ɖe woƒe afɔ eye ʋuƒolawo le woƒe megbe

Sukuvi nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo le dzidzɔ kpɔ le exɔ aɖe me. Wo kata kloe wo ɖo nuko mo eye ɖeka kpla asi kɔ na yevu nyɔnu aɖe si do awu le woƒe megbe.

Nyɔnu si ƒoɖa eye wòɖɔ kuku yibɔ le mɔlu mam na ɖeviwo le anyigbã ele emam le agbagbadzɛa dzi eye gatiwo ha le mɔluawo dzi le agbagbadzɛa dzi ame geɖewo nɔ anyi ɖe anyigba eye wole ɖeviwo ɖe akɔ

Atikutsetse votavota ɖewo le agbalẽegolo aɖewo me eye ɖewo hã wotsi wo ɖe dzime. Atikutsetsewo abe aɖibaa, peya, akɔɖu kple bubuawo le agbalẽe goloawo me.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wole nyɔnuvi dzaa aɖe ɖe atame hele ɖa ƒom nɛ. Nyɔnuvia nɔ anyigba. Nyɔnuvi bubu bla asi ɖe akɔta le wo kpɔm eye ŋutsu aɖe hã ɖo asi ali.